Wano waliwo ali ku kompyuta atadde essaawa ku mukono naye olutimbe lwayo teruyina kye lulaga ndowooza ali mu kugiteekako baaba alabika agiteekako wano ebbali waliwo ekikopo kiriko Microsoft, omanyi Microsoft ono akoze bingi nnyo ku kompyuta era ayina ky'agasse nnyingi kinene nnyo nnyo ku kompyuta.

Zino takisi, takisi takisi ziri awo nnyingi bulala. Takisi zino zitwala abantu kkumi na bana, takisi zino zibeerako obupande nti bwe bagiwanikako akapande etuuka etuuka okutikka kati zibeera awo nga nnyingi nnyo naye kati etuuka okutikka bagiteekako akapande nti olaga wa? ŋŋenda Nansana, nkumi bbiri, olaga wa? ŋŋenda Kakiri, nkumi ssatu. Kati munnaye bwe ziba mu ppaaka omwo oyingira omanyi ne bwoba toyina ssente ogamba aaa siigende naye nga zituyambako okututambuza okuggya mu kitundu kino ne zikutwala eri, naddala zikola nnyo wano wakati mu kibuga Kampala.

Enjuki eri ku kimuli. Ekimuli kirimu kya kakobe wakati kirina kkala eya kyenvu kirabika bulungi nnyo nnyo nnyo. Enjuki eri mu kuggyamu omubisi, eggyamu omubisi mu kimuli n'etwala ekimuli nakyo buli omu ayamba munne ekiyambakokko wano ne kisobola okuvaamu ekibala n'enjuki n'etwala omubisi. Naye munnange bw'ogyetantala n'ogitambaala eyinza okkuluma, heee ziruma kasita ozisala mmaaso gaayo eky'okulwanyisa kyayo kuba kuluma.

Ekyuma kino, ekyuma ekya okisejeni bakiteeka ku muntu nga takyasobola kwewanirira ng'ali mu mbeera nzibu ddala ddala ddala, abasawo abakugu bamuteekako ekyuma kino ekya okisejeni kimuwanirire asobolwe okussa era omuntu bw'ati aba yeetaagira ddala ssaala nnyo nnyo nnyo okudda engulu kasita bamuba bamutaddeko okisejeni kitegeeza omutima gwe tegukyasobola kuwanirira, tegukyasobola kweyinza mawuggwe tegakyasobola kweyinza baba bayina mmuteekako okisejeni ono okumuyamba o o okussa.

Baana bassomero bavudde ku ssomero bakooye, haa bambadde yunifoomu abawala obuteeteeyi bwa ppinki omulenzi ka, akasaati ka ppinki empale ya bbulu, bali ku nnayikondo banywa ku mazzi ndowooza haa olugendo lwa bayitiriddeko ne bagamba aaa leka tusooke tunywe amazzi ag'ewaka tetuugasange anti munnange naddala eyo mu bitundu by'ebyalo amasomero gali wala, omwana atambula kkirommita nnya kkirommita ttaano abalala kkumi kati w'atuukira ewaka aba yakooye dda, bwe kubaako nnayikondo ey'okumpi anywe ku tuzzi.

Tuli mu kiraasi. Mu kiraasi mulimu omusomesa, omusomesa mukyala, mulimu embaawo bbiri. Abaana batudde ku ddeesike, buli ddeesike etuddeko abaana bana bana wabula abaana bano tebambadde yunifoomu ya... y'emu nti bonna bali mu yunifoomu. Ababiri bambadde ndala, n'abalala bwe batyo bwe batyo, abalala bali mu leeya. Wabula buli ddeesike buli mwana alinako olupapula luliko ebisiige. Beesunze, bali mu kusoma; bataddeyo omwoyo eri ttica by'ali mu kusomesa.

Abazannyi b'ensero bansanyula, omupiira bakaayanire mukaayanire, agusika agusinza amaanyi y'agutwala n'adduka wano emisinde, bali wano bagudde wansi bagamba tojja gututwalako, nti tugutwala, vvaayo gwe gundi ffe abagutwala guli waffe, anti era oluvannyuma buli muzannyi gwo no, buli muzannyo gwonna gwonna kubeerako ani awangudde kuba ayina okubaako abanaasinga na wano omupiira bagulwanira ani agutwala ani agutwala basobole okufuna omuwanguzi.

Owa, haaa bannange ekitali wano, obutunda, ccukamba, bbiringanya, emiyembe, ennaanansi, byonna, ate munnange anti abasawo batugamba tulye bino muno mwe muli obulamu, obulamu tukendeeze ku bintu ng'ennyamanyama, nti ebivaavava bino bikendeeza omugejjo, bikendeeza n'endwadde endala nnyingi.

Abaami abaami abaami ha abaami bali mu kusika gundi ggwe yongeza ku maanyi naawe yongeza ku maanyi tusike basika ndaba basika basika ekitimba bakiggya mu mazzi bakiggya mu nnyanja eno ebbali eno waliyo omusenyusenyu. Mmanyi obutimba buno bwe bakozesa okuvuba buvuba ebyennyanja buvuba mukene buvuba naye buli kyennyanja kiyina akatimba kaakyo bulinamu enjawulo n'ebika.

Mwana myaka ng'ena ku etaano ku mukaaga; musanyufu anti ava kkwata kyennyanja, ava kkwata nva. Waliwo n'abasajja abalala babiri, omu akyuse atunudde eri, n'omulala ali wano mu maasomaaso aliraanye omwana. Bali ku bali ku nnyanja, omwana musanyufu agamba enva nzitutte nzifunye olwaleero, bukyanga kigaana okukikwata olwaleero nkirina.

Eno kaabuyonjo abantu kwe bagenda okweyamba munnange nno ya kazigo kamu eriko n'oluggi lwa kiti, erabika nga baakagizimba, eriko n'ebbaati lyeru nga ppya. Hmm kati munnaaye nno zituyambako okukendeeza ku bucaafu, abantu obucaafu ne batasaasaanya kazambi ne bamuteeka mu kitundu kimu kituyambako okukendeeza obucaafu n'okukemdeeza endwadde eziva ku bucaafu.

Bitoogo ebitoogo birimu ko ne ku muddo omula omuddo omulala, omuddo guno gulimu obumuli obumyu, oo obwa kyenvu, ku bitoogo nno kuno kuyimiriddeko ebinyonyi, ebinyonyi bibiri, ebinyonyi bino si binene nnyo bitonotono. Ebitoogo nno bino bikozesebwa babitema mu lusaalu kuba bibeera mu lusaalu ne babiggyayo ne babireeta ne babiyuguluza oluusi ne babiruka ne babiyuguluza ne babirukamu obuwempe obutono, obuwempe obwo obutono nno emirembe lwakuba gigenda gi gi gikyuka oluusi bu bwatulwako wansi nga bateekako emmere abaana ne mwetooloola olujjuliro ne mulya emmere.

Bamaama abakyala basanyufu omu yeetisse ebintu mu kikutiya yeesibye akatambaala ku mutwe yeebikiridde akaleesu, n'omulala naye asibye akatambaala ku mutwe, bali wano ebbali, waliwo ennyumba so nno waliwo n'ekitooke waliwo n'ekikajjo bali awo bayimiridde.

Akatiba akatiba kateereddwamu ettaka, waliwo wano akuba amataffaali, amatafaali gali wali ebbali, omanyi amataffaali bafuna ettaka ne baliteeka mu katiba kano ne baliseetezaako bulungi. Kati bw'okasitulawo n'ogenda n'oteeka wali wansi nga muvaamu etaffaali, etaffaali wano we limala nga likala, bwe bamala oddikaza okumala ebbanga ng'ate lyokebwa mu ttanuulu. Kati bwe bamala oddyokya mu ttanuulu munnange ng'olwo liryoka lizimba ennyumba, hmm ne lizimba ennyumba ate n'ebeerera ddala ya buwangaazi ddala.

Enjuki eri ku kamuli eggyamu omubisi, munnange enjuki zino zigenda ku bimuli ne ziggyamu omubisi naye nazo ne ziyamba ebimuli ebyo okuwaka, kati ekimuli bw'ekivaako bw'eti ate ekyo ekimuli nga kimala nga kifuuka ekibala, kati nayo n'etwala omubisi n'ekimuli nakyo ne kiwaka buli omu n'aba ng'ayamba munne, enjuki yeetaaga ekimuli n'ekimuli kyetaaga enjuki.

Amenvu, amenvu gali wano haa, waliwo agali wano mu lusero amalala gali mu bubbo obutonotono amalala gali mu ssefuliya, sso nno wali waliwo n'enkota y'ettooke. Amenvu gano munnange, amenvu ga bbogoya, omanyi bbogoya, bbogoya yakula alinga ttooke, munnange nno w'oba towegenderezza oyinza obutabyawula naye akula, kati bbogoya ono bw'akula omutema, bw'akula n'akulira ddala omutemera ddala n'omuteeka ebbali n'ayengera munnange, awoomera ddala ddala hmm liba lyenvu ddungi nnyo nnyo ddala, sso nno ate mu lubuto bwe luba lwesibye nolilyako aah obeera bulungi nnyo.

Abaana batudde ku ddesike batunula wabula omu ayambadde akasaati kamyufu alabika abitegeera musanyufu, omulala atadde omukono ku mutwe agamba hmm bino nga sibitegeera bulungi! N'omulala atadde omukono ku mutwe agamba kino hmm nga sibitegeera. Bonna amaaso galina gye gatudde, ndowooza waliwo alina by'abagamba.

Ennyumba ya kasiisira waggulu baaseresa essubi baalikutula bulungi nnyo w'eri yeetooloddwa emabega waayo waliyo ensikosiko mmaaso waliwo oluggya, mu maaso gaayo nga mu kisasi waliwo ekidomola ky'amu ky'amazzi ekikimirwamu amazzi nnyumba eno baagizimba ku baagizimba ne bagiteekamu obudongo mabbali waayo waliwo akatonotono naye ndowooza kko kinaaba nga kye kiyungu so nno enzimba eno esinga nnyo okwettanirwa mu buvanjunjuba bwa Uganda.

Ssekkoko bazisibidde mu katimba ebbali bbali katimba waggulu bakataddeko essubi, ssekkoko nno zino zirimu ttaano, ssekkoko bye bimu ku binyonyi ebirundibwa wano mu Uganda, ssekkoko eno ndooza y'emu era ku binyonyi ebisinga okuzitowa bw'eba yakulidde ddala, eviirako ddala ennyama ate munnange ewooma naye ssekkoko eno ebojja kasita ogitankuula n'ogiteekako olutalo esobola okubojja n'ekuleka wali ng'ekutaddeko n'ebisago.

Tukola bwe tuti ne bwe tuti, tuba tukola bw'oti. Wano nno waliwo abaana, baana bato baana bato bali mu kuzannya, bazannyi ba mupiira, bambadde obujoozi bumyufu mulimu ebyeru waggulu, wansi bambadde obupale bwa bbulu bataddemu ne sitookisi mmyufu, mmakati waliwo abalimu ayambadde biddugavu byokka n'ebbali eri waliyo omwana omulala omuzannyi omulala ye ayambadde bbulu waggulu ne wansi ne sitookisi za kiragala bali mu kisaawe.